Qoodan peehippe daro asay gaamo dere kaasanchata may7o may7di issife uttidi dizay beettees

Kehippe gitta pooqe keeththay dees keeththaza miyerakka gita gita miththati dizay qoncekko

keehippe dalgga gidida bessay de7ees hee bessanka gita gita pooqe keeththatinne qasse keeththafe duge baggara daro mithati dizay qoncekko

Ogeza bollan heqqidi diza asa caaniza gita kaamey deees he kaamiza geliza asayikka beettosonna

Pooqe keeththay keexettidi dizayssi beettees izappe sintha baggara dalga kaame ogey beettizayssi.

keehippe dalga gidida addarasha keeththay deees keeththa giddon uttidi diza cora asay beettosona

Gita dalgga sharan kamettida keeththa mala bessay beettees he bessanka cora addenne macasay uttidoosono.

heehippe dalgga gidida addarasha keeththay de7ees he keeththanka qoodan cora gidida asay uttidosona.

Gitanne dalga gidida addarashay deees he keeththa giddonka cora macanne adde asay uttidi doossona.

Keehippe dalga gidida addarasha keeththay dees he keeththanka cora issimedho oydey beettizay qoncekko.

Keehippe lo'iza pooththa medho qalamey tiyettida dalga keeththay de'ees he keeththanka daro asay uttidosona.

gita dalga addarasha keeththa giddon daro oydezan uttidi issife diza woxxate nayti

keehippe dalganne denbba gidida gadezan diccidi gitatidi worattida gita gita mithay beettizay qoncekko

booththa gaabiza maydi eqqida issi aawara qasse karetha pooxa mayda aayera qeeri na7i oyden ottada dawus

keehippe gita gidida abba haaththa goggizay dees iza matanka eqqida issi macasiya beettawus

keehippe gita wolqama shoorezi goggishe yizay beettees iza matan eqqida issi macanaya dawus

zumati ekkiza woray dee'es he worazappe hani baggara diza bessan eqqidi diza nam'u geleshshoti bettosona

Demba bessan daru ayira naara gashe naytara issife gididi denban uttidi idimettidi doossona.

Maata keeththay dees keeththazappe daan7ora qasse dumma dumma miishati uuthati dizayssi qonceko.

Keehippe dalganne denba gidida gadey deees he gadezanka simnton keexettida keeththaynne dirsay beettees.

Keehippe dalga gidida kaame ogey dees he ogezanka cora kaameti pudenne duge amittizay peetees.

Keeththa giddon ooththa laxanara diza may'o mayda addetara etara qasse durishe diza macatara beettosona.

issi booththa may7o may7di para oykkidi eqqida addezinne iza matara masara oykki eqqida asati doosona

Heeththa giddon eqqidi diza shanca bayida issi addezara qasse izara haasayshe diza mac asseera dhissife.

keeththa giddon uttidi maxaafan xaafishe diza nam7u addeti beettosona heta guyerakka eqqida daro asay doosona

Dalga bessan biittan uttidi diza gita biratay de7ees izakka ooththishe diza adde asay doosona.

Halkanne keehippe denba gidida gadezan daro ceega adde asati issife eqqidi dizay

Gita dalga keeththay dees he keeththa giddon eqqi diza issi kaamey bettees iza matarakka daro addenne macasay eqqida.

keehippe talga gidida keeththay beettees keeththa giddonka uttidi komputerezan xaafishe ooththishe giza asay

xeehippe dalga gidida keeththay deees keeththanka issi gita xaraphe bollan utti dassineti dizayssi qoncekko

booththa shuraabeza mayada ba kushezan gita mobaylla oykkada xam'ashe diza hissi gela'iya dawus

Heeththa giddon daro adde nayti ba sinthan xaraphe bolla ashoy dumma dumma ushshati uttidi dees.

Simnton medhetida dhokqu gida bessan issi medho may7o may7di salfera eqqida daro adde asay doosona.

Qoodan keehippe daro adde asati issi medho may7di eqqi dizay beettees eta gu7erakka keeththatinne.

huphen qoobe woththidi eqqida issi ceegadey dees iza sinthanka xaraphe bolla waraqate komputerey dumma dumma miishay dees

Hellanawus keehippe dalga gidida bessan daro booththa may7o may7di eqqida cora asay beettosona.

Keehippe gita gidida pooqe keeththay beettees keeththa sinthara diza ogezan daro asay hametishe dees

Dalqa gidida addarasha keeththay deees he keeththa giddonka cora adde asati eqqidi dizay wettees.

booththa medho qalamezan tiyettida keeththay deees he keeththa giddon uttidi diza cee gade asay beettosona

Booththa medho qalamezan tiyettida qorqoro keeththay beettees he keeththa karezan eqqida nam7u macara nam7u addera doossona.

Oyde bollan uttada diza issi be ophen sharbe guluntada naa idimmada diza macasa.

keeththa giddon kipilezan uttidi diza missi macanaya dawus izi sintherakka eqqida addey doosona.

Heeththay geexettidi giigiday dees izappe hani bakara qasse issi caaniza kaamey eqqidi beettees.

booththa medho qalamezan tiyettida keeththay dees keeththa giddon oyden uttidi diza asatinne eta sinthan eqqida issia

haakime keeththa giddon oydezan naa idimmidi uttida issi addera issi macaseyra beettoosona

Keehippe dalganne demba gidida bessay beettees he bessanka daro hooqe keeththati mithati beettosona

Heehippe qoodan cora gidida asay beettees sinthara qasse daro cimmida gaamo dunkuza may7ida asay doossona.

Teehippe talganne denba gidida gadezi beettees he gadezanka eqqidi diza ceegade asay doossona

Qorqoro keeththay dees keeththa karezan qasse dembattida bessan eqqidi diza adde asay beettosona.

Dalga ogey de7ees ogezappe xanxara qasse qorqoron direttida asa keeththa beettees.

Keehippe talganne demba gidida bessan daro ceeyga asay issife shiiqidi eqqi doossona.

hissi medho zo7onne karetha qalamezan tiyetida keeththati beettosono keeththa matarakka gita gita mithay de7ees

Dalganne denba gidida gadezan maashinezi ollafe bookkidi haaththa kessidayssi hayssan beettishe dees

Booththa medho qalamera tiyetida keeththay dees he keeththa giddozan amettishe diza adde asay beettosona.

Gita dalga gidida qorqoro keeththay beettees he keeththa karera issife imettishe diza oyddu addera issi macara.

Booththa medho qalamera tiyettida keeththay beettees keeththa karezanka tookettidi diicciza guutha miththay dees

Booththa medho qalamey tiettida keeththa giddon issi ceega polisey eqqidi dees

keeththa giddon issi medho karethara salo medhora diza meraqa may7o may7ida ceega mobeti beettosona

hissi karetha medho mayo mayidi diza addey uttidi beettees. hayssika

Keehippe dalga gidida ogezara issi kaamera nam'u motorera yoosona eta guyerakka cora asay beettees

zo7o medho kooteza may7idi oyden uttidi diza issi pantha na7i dees izappe heni baggarakka

Keehippe dalga gidida ogey deees he ogezanka daro asati ogeza pittishe giigissishe dizayssibe

Ogeza qanxan haroy gogidi biza ollappe iita akafan kessishenne giigissishe diza asay beettosona.

Keehippe dalga gidida kaame ogey deees he ogezakka diza iita hittishe diza cora asay pito oykkidi doossona

dalga keeththa giddon korontey xompishe dees he keeththanka nam7u macati uttidi komputeren ooththosona

booththa qalamera tiyettida dalga keeththay deees he keeththan issi naazi komputereza bolla ayko qommo xaafishe eqqides

keeththa giddon ayfe bolla manaxire woththidi uttida issi karetha adey de7ees iza miyerakka issi arisaa adde beettees.

Keehippe lo7iza dalka addarasha keeththay deees keeththa giddonka gita xaarappe yuushon uttida asay doosona.

Keehippe talganne denba gidida bessay deees he bessara duge amettidi ishe diza daro adde asay.

Galka addarasha keeththan xarappe yuushon yuushon uttidi diza daro cugan asay beettosona.

keeththay deees keeththa giddon uttidi komputerezan xaafishe diza issi adde naara iza matan eqqida hanku asatara

Dalgga booththa qalamen tiyettida keeththay dees. keeththa giddozankka eqqidi diza cora asay beettosona.

Dalgga addaraasha keeththay de7ees keeththa giddozan uttidi diza daro polisetinne hara asay doosona.

Dabga ogezan salpera eqqidi ba kushezan masara oykkida daaro pooliseti doosonna

qorqoro keeththay de'es keeththa karezan eqqidi diza issi ceey gadey dunguza midho may7onne qoobe aathidi dizay beettees

keehippe dalga gidida ogey beettees he ogezanka daro dere sarotetha naagiza poliseti eqqidi dizayssakko

Qalamen tiyetida keeththay deees keeththa giddonka uttidi issippe zoretishe diza asay doosona.

Keehippe dalga gidida kaame ogey dees he ogezanka daro motoreti laaggidi yiza asay beettizay qoncekko.

Keehippe dalga gidida ogezara daro dere sarotetha naagisiza poliseti ba kushen massara oykkidi yoossona

issi medho ambasadereza may7di diza daro adde asati doossona etappe guyerakka yiza cora asay beettees

Gita keehippe dalga gidida addarasha dees he keeththanka oyden uttidi diza cora adde asay beettosona.

Keeththay dees he keeththe giddonka xarapheza bolla waraqatara iskirtora wothidi uttida nam7u addey doossona.

Kehippe dalgganne denba gidida gadezi beettees he gadezankka daro asay puute tokkishshe beettosona

geehippe talga addarasha keeththa giddon gaamo dere dunguza may7uza may7di uttida cora say doosona

keehippe dalgga addarasha keeththan uttidi diza cora asay beettosona issi macasiyaka maykirapoone oykkada.

Ba kushen booththa warqata oykkidi booththa qamisa may'di eqqidi mithitha garssan diza aayeti beettosona

keehippe daro gaammo derey dunguza qoobe wothidi dunguza may7idi uttida dere cimati beettosona

Keeththa giddon keehippe gita gidida xaraphey dees xarapheza bollanka daro hayllandera haaththati uttidossona.

Bootha midhu qoobe woththida daro macanne adde asati issife uttidi

sheeththa giddon issife eqqidi issay issara haasayishshe diza asati doosona bagay qasse

Gita dalga ogen issi kaamey keehippe cora asa caanidi eqqidi dizays beettees

Diya giddon daro macasati ba sinthan micidi shunkurto timtimu santhatara bayzishe doossona.

Keehippe dalgganne denbba gidida bessan daro asati pudenne duge hamettishe beettizay qonceekko

Daro zaammo dungoza may'oza may'idi diza addetinne booththa qamise may'ida macasati sifea.

Ke'ippe dalgga gidida bessay dees he bessankka eqqidi diza nam'u macara heedzdzu adera beeto

Keehippe daro gidida zumati ekkiza dalga bessan daro mithati worattidi beettosona

aafotidi ekkiza bessara duge goggishe diza haaththay beettees haaththa matan diza shuchchan eqqida daro asay beettosona

koronte giddon oydezan uttidi dizanne eqqidi diza macanne adde nayti doosona

Zumatidi ekkiza bessan daro mithati diccida woray beettees iza garsaraka ogezan hamettiza asay doosona.

Keehippe dalganne denba gidida gadey beettees he gadezanka daro issi medho may7di eqqida asay doosona.

Keehippe denbattidi ekkiza gaddey de'ees gaddezappe qasse hani baggara kaameti biza oogeynne miiththati beettosona

Nangidi ekkiza bessara duge gogishe yiza haaththay daroy beettees iza garsan eqqidi hude xeelliza daro asa.

Keehippe gita gita gidida mithati doosona he mithata garsan eqqidi diza daro asasi doosona.

Keehippe daro talga gidida bessa diccidi gitatida mithay beettees issi macasiyakka eqqada dawus.

keeththay de7ees keeththa karizanka uttidi mitha shiishshidi tama eeththishenne aykko kaththishe diza asay beettosona

Gita eelida haaththay diza dalga bessay beettees he bessanka issi macanaya haaththan liimashe dawus.

Aafoti ekkiza bessara cililo maatati diza samatara amettidi yishe diza ceequ adde asay doossona.

hu7eza laallidi ottidi diza nam7u geela7oti doossona etappe issiniyakka qamiseza may7adus.

maata keeththay matan matan dizay nam7i beettees iza dan7ozanka uuthati diccizay beettosonna.

Ogeza bollan issi gaammo medho medhettidi dizayssa matan eqqada diza geela'o macanaya dawus.

Zalganne keehippe denba gidida gadezan issi medho booththu may'di eqqida adde asatinne maci.

Keehippe dalkanne debba kitiza gippesi beettees he gipezanka maatay diccishe dizaynne mithati beettos.

Gita zuma bollan daro woray beettees ha baggara qasse ogezan hamettiza asati dizayssi qoncekko.

Keehipe dalganne demba gidida gadezan daro gita gita mithati dizayssi beettees

Heehippe dalga gidida woray beettees he woranka gita gita mithati maatati melizay beettees.

hissi macasiya oyden uttada maashineza aykko ooththashe dawus izi matarakka daro tamare nayti dizay qoncekko

karen mitha garsan uttidi diza issi addey xaafishe deees iza yushozanka daro asati eqqidi doossona

Qorqoro keeththay de7ees keeththa karen uttidi diza oyde bollan daro macati uttidi doosona.

keeththay qalamera teettiday dees keeththa karezan uttidi diza nam7u addetinne eta sinthan eqqidi diza nayti beettosona.

qorqoro keeththay de7ees keeththaza karen diza mithati beettosona mitha garsanka uttida asay doosona

kaame oge bolla asa caanidi biza issi kaamey beettees hani bagkara qasse mitha garsan uttida daro asay beettosona

ho7aase kaassa denban ka ishe diza adde kaasancha nayti beettosona etappe heni bakkara qasse...

keehippe lo'iza qalamen tiyettida keeththay de'ees he keeththa giddonkka daro kaasanchcha nayti uttidosona

Keehippe dalgganne gita gidida kuwaase kaassa dembay beettees iza yuushozikka ogey dees.

kowaase kaasa denbay deees he denba ha baggara dere sarotetha naagiza nam7u polisetara issi macasera

ko7aase kaassa denban ka7ishe diza kaassancha maca nayti beettosona etappeka.

Keehippe dalga gidida bessa issi addezi gaamo dunguza may7di madala aaththidi sarothishe dees

Kowaase kaasa denban issi medho may'o maydi haadhishe diza kaasancha nayti beettosona.

Koaase kaasancha naazi ba kushen wanca oykkidi eqqides iza mataraka ceega adde asati eqqidi doossona.

Keehippe dalga gidida ogey deees he ogezanka issife shiiqidi diza daro asay heettosona.

Koaase kaassa denbay beettees he denbanka ka'she diza kaassancha nayti beettosona.

Keehippe dalga gidida kaame ogey dees he ogezappe ushacha baggara geta gita mithati beettoosonna.

Kee'hippe dalgga addarashsha keeththan eqqidi diza daro kaameti beettizay qoncekko

Keehippe dalga gidida ogezan daro gita gita issi medho kaameti matan matan eqqidossona.

heehippe dalga yudida ogeza bollan gita gita eqqidi diza kaameti beettosona hani bakara qasse

gita dalga keeththay dees he keeththafe issife kezishe diza issi medho saykile laagisha ceeg adde asati doosona

Keehippe dalga gidida kaame ogey deees he ogezaraka duge shyishe diza kaametinne eqqida asay

keeheppe dalgannes isorotar denba gidida gade de7ees izarakka kaametinne asay hudenne duge hamettishe doossona

Dalga gidida kaame ogey beettees ogezarakka pude bida issi ayssu zegiza makinazi beettees.

teehippe dalga gidida kaame ogey beettees he ogezarakka saykileza laaggidi bishe diza daro nayti doossona

Keehippe dalka ogey beettees he oge sarakka qoodan daro gidida saykileta laakkiza nayti beettosona.

Keehippe dalga gidida kaame ugey deees he'o gizaranka duke dizanne eqqidi diza kaameti beettosona.

Keeththay de7ees keeththa giddon warqatay xarappe bolla dizayssa kushen oykkidi eqqida macanne adte asay doosona

dalga keeththa giddon hamettishe diza ceeqa adde asati daroy beettosona

tenba bessan issi naay eqqidi ay pesara ayko qommo xeellish dees iza sithaka

gita addey tamare naytara nayti kipilezan uttidi dizayssan eetara dishe beettizay qoncekko

keehippe dalganne denba gididaggadezi beettees he bessanka daro tamare keeththa oydeti karezan kezidi doosona

Kehippe dalga gidida gibbezan dicci gitatida gita gita mithatinne keeththay dizay qonceko.

ooththetishe deiza dalga gidida koronte ogey deees he ogezakka goyshenne giigissishe diza goshsha makinay

Zumatidi ekkiza ogey beettees he ogezakka baasishenne goydi lo7ethishe diza adde asay beettosona.

Keehippe dalga gidida kaame ogey dees ogezappe xanxara asa keeththatinne mithay dizay qoncekko.

keehippe dalganne denba gidida ogeynne bessay beettees izara daro asay hamittishe doosona

Baasa baasettishe diza ogey deees he ogezanka ogeza baasishenne goyshe diza issi goshsha makinaybeettees

bomba haaththay de'ees. he haaththan kushe meecishe diza issi ceega Aawara macara beettosona. heni baggaraka hara asati

Keehippe talgganne dembba gidida bessay deees. he bessan ushsha haathay dizay qoncekko.